Nindeeba ente, ente nyingi kandi ente z'amahembe amaraingwa ez'enyankore zirimu nizirya obunyasi kandi ezimwe tizirimu nizirya obunyatsi

Omu kishushani ndimu nindeebamu zaasigiri z'ebyoma kandi omunda zikozirwe n'obudongo kandi ni nyingi n'ez'ekyoma aheru zikomire nizirabwamu omunaga

Omu kishushani nindeebamu abantu babiri bari omu ryato, barimu nibatambura. Kandi bainemu ebintu. Nindeeba abandi bari ahaiguru y'enyanja, ahaiguru y'amaizi aha nyanja

Nindeeba akanyonyi akanyonyi karingwa nkaine omunwa muraingwa kari aharubaju rwa amaizi

Omu kishuushani nindeebamu emiti nindeeba obushoozi bwingi kandi nindeeba omwanya muhango nindeebamu ebishaka nindeebamu emiti nindeebamu n'ekisharara

Omu kishushani nindeebamu ebizimbe, nindeebamu n'amamotoka agapakingire, nindeebamu n'emiti eri omu rubaju rw'ebizimbe, kandi nindeebamu n'oruguuto

Nindeba itagi ryineho emiyembe, emiyembe mihango, kandi hariho entagi ninyingi.

Omu kishushani nindeeba abakazi bashatu baine ebafu haine ebi bainemu kandi bariyo nibatambura beekoreire

Omukishishani nindeebamu enjubu mpango zamaani ziri omumaizi ninyingi kandi nibihango

omukishushani nindeebamu akatare ndeeba akatare kahangomu, ndeeba omwojo arikugyezaho kuguza ebintu ebi aine akubiguza omukazi nindeeba naha ebindi amidaara y'eminekye n'ebindi bingi.

Omu kishashani nindeebamu emotoka, ebipande hamwe n'emotoka eziri omu ruguuto, nindeebamu abantu kandi nindeebamu n'emiti eri enyima

Mu kishushani nindeebamu eshaho z'amakara zipakyire kandi nindeebaho nindeebaho n'omwaya muhango guri enyuma gurimu ebintu gurimu ebinyatsi guri nka faamu

Omu kishuushani nindeebamu orufunjo kandi hariho ebyomire hariho ebitakomire nibingi baine obubaabi ahaiguru

Omukishushani nindeebamu omushaija arimu nakora obudongo arikukoramu amatafaari Kandi nindeebamu namatafaari agakozirwe nindeeba ekidomora nindeeba nana obudongo obu arimu naakora

Omu kishushani nindeebamu majaani majaani maingi nindeebaho mu rubaju kuri enyuma nindebayo emiti kandi nindeeba neitaka erindi nindeebayo orutookye nindebayo amaju gari oku enyuma

Omu kishuushani nindeebamu abaana bari omu kibiina barimu nibashoma bari omu bitabo byabo kandi n'abaana baingiho barimu nibahandiika

Nindeeba entuuha eyemereire omu binyatsi, omurubaju harimu ebindi ebinyatsi n'ebindi ebiti kandi eyemereire aha kuguru kumwe

Nindeeba omwana ariyo naavuga ekiziga kandi ari ahansi omu bunyatsi naavugira omwitaka n'omu bunyatsi, enyima hariyo ekyombeko ky'amatafaari

Ebyo n'ebitookye kandi n'ebitookye bibiri, n'ebitookye bihango, byine eminwa miringwa mihango kandi biry'ahansi bikwasize ahansi ekimwe kitungikiririre aha kindi.

Omu kishuushani nindeebamu ente nungi mpango y'amahembe maraingwa ente y'enyankore eyemereire eri aharubaju rw'obunyatsi kandi nindeebaho n'ebiti ebishaaka bihetorire enyima okwe nindeebayo obushoozi bwingi

Omukishishani nindeeba ekibira nakahanda karabamu aharubaju hariho ebishaka kandi ekibira nikihango munonga

Omu kishushani nindeebamu enyanja nenyanja enkyeho teri mpango omu rubaju harimu ebiti, ebinyansi nindeeba n'obusozi, nindeebamu n'oruguto orurikurabaho omu rubaju

Nindeeba omushaija ashutami aha piki nindeeba hariho emirimo endiijo ei barimu nibakora abari enyuma nindeebaho ebyoma ebi barikwotsya, nindeebaho na

Nindeeba amaizi nindeeba omushaija ari omumaizi ari aha ryaato rye nindeeba amaato agandi gari aha mwaro nindeeba omushaija nindeeba n'omukazi aine n'omwaana we nindeeba nindeeba agandi amaato agetoreire agari aharubaju gago

Omukishushani nindeebamu omwanya gurikubi, gutiine buyonzo burungi, gwona enyima hariyo ebinyansi hariyo ebivera ebiki, kandi enyima hariyo akazimbe k'amatafari kombikire kubi katashakiregye.

Omukishushani nindeebamu omwojo aine ebihiingwa biri omukavera nooshusha nabiguza aine ebi akwitse omu ngaro kandi nideebamu n'emotoka emuri omumaisho na piki.

Aha nindeeba omwanya muhango gurimw'ebizimbe rwagati harimu oruguuto kandi enyima hariyo ebishaka n'emiti, nindeebamu amamotoka omukishushani

Omu kishuushani nindeebamu oruguto ruraingwa munonga rurimu emotooka, omubanju zoona nindeebamu ebizimbe birungi n'emiiti

Omu kishuushani ndimu nindeeba ekizimbe kitakahwire ahaiguru hariyo abantu bakwistye orubaaho barimu nibagyezaho kurutereeza enyima nindeebayo enyanja kandi omurubaju harimu obunyatsi n'ekiti

Omu kishushani nindeebamu abashaija babiri, nindeebamu omushaija ogwo ojwaire butusi owakuramu, nindeeba abashaija bari aho bahurikiize rediyo bahurikiize rediyo kandi bashemereirwe, nindeeba n'enju y'okutuuramu.

Omu kishushani nindeebamu zaapiki piki ibiri nindeebaho n'abashija nindeebaho ebizimbe enyima nindeebaho n'oruguto nindeebaho n'egaari omu kishushani nindeebamu n'akadeya kari ahansi omu eitaka

Omukishushani nindeeba omwojo, afunyire ente, kandi ziri omuhanda gweitaka, ndeeba ekiti kyamashanyarazi nindeeba omumaisho harimu eka enju, nindeeba ebinyatsi.

Omukishani nindebamu enjojo ebiri zamani, Kandi ziryomurushaka zimu nizitambura, nindeba okutu kwayo nindeba namahembe nana kagobora.

Omu kishishani nindebamu nayikondo ezitiriirwe ebiti kandi nindebamu ekijirikani kandi enyuma yayo nindebayo ebiti, nindebayo nakahanda kakye

Omukishushani nindeebamu amaizi gariyo nigashuuma nindeebamu ebisasiro nindeebamu ebiveera aharubaju nomwanya gutaboneire gurikworeka oburofa Kandi nenyuma nindeebayo amaju nemyenda eyanikire aha migoye nebindi bintu

Omu maisho nindeebamu takisi nyingi ezimwe ziriyo nizitambura nindeebamu abantu baingi abariyo nibatambura nindeebaho emidaara emidaara mingi y'ebintu

Nindeeba abaana bari aha boda aha piki biine ebidomora bibiri kandi omumaisho hariyo emotoko, haine abari omu muhanda, omuhanda gweitaka omu rubaju harimu ebiti n'ebinyatsi.

Nindeeba enkyende eriyo nereeba omubinyatsi eine ebyoya kandi nindeeba ngu enyima hariyo omucuucu hariyo oruguto batakarukoziregye

Omukishishani nindeebamu omwanya harumu ebizimbe byingyi kandi nindeebamu abantu nindeebamu ebintu byingyi omunda harimu amaduuka

Omukishushani nindeebamu enkofira nyingi zitundikiriraine kandi zitarikushishana.

Omukishushani nindeebamu ekikungu akanyonyi ahi kari akanyonyi k'omunwa muraingwa kandi enyima ketoroirwe ebiti hariyo obuti bwingi

omu kishushani nindeebamu obuntu bukozirwe omu buveera kandi burimu itaka harimu ebihingwa bitakushushana kandi bukwasize ahansi omu itaka kandi na nibwingi munonga

Omu kishushani nindeebamu ebizimbe, nindeebamu zaapiki zipakingire nindeeba omudaara gwa chapati nindeebaho n'oruguuto omumaisho, nindeebaho n'ekimotoka ekirimu nikirabaho, nindeebaho n'abantu.

Omukishushani nindeeba omwanya gurikubi munonga gutaine buyonjo burungi gwetoroirwe by'akasasiro ebivera na ebindi bintu nindeeba akazimbe karikubi amatafari gagwire Kari oku enyuma.

Nindeeba omwani guri aha ngaro, aha ngaro y'omuntu, nindeeba n'akadeeya nindeeba n'omwani ogwijwire akadeeya

Omu kishushani nindebamu obuntu bwingi bwetorire kandi buri aha biti nindeeba na n'obutandaaro nindeeba n'ekiju enyuma ky'ebiti

Nindeeba aboojo bashatu bashemeriirwe barimu nibatambura barikuganiira baine ebidomora by'amaizi omungaro bariyo nibatambura, enyima nindeebayo amababi g'ebitookye kandi nindeebayo na ebiti.

Egi n'etawuni nindebamu ebizimbe, nindebamu takisi, nindebamu ebintu ebibakuguza, nindebamu emidaara, nindebamu amataara, nindebamu ebipande

Omukishishani nindeebamu omukazi ayekoriire ebafu, ebafu harimu amashahaani, harimu ebikopo, harimu ebijiko kandi omukazi ariyo natambura omumaisho ga ekyombeko

Omu kishushani ndimu nindeeba empagara z'eminekye ziri omu biibo bitakushushana, nindeebamu ebitookye, nindeebamu bogoya emwe etakahiire, nindeebaho na n'ekitebe.

Omu kishuushani nindeebamu omwanya gw'okushuusha kubi, gurikworeka ngu tigubonaire omu buyonjo gwetorirwe ebipapuura n'ebizimbe bitahwire, n'omwanya gutaboneire n'ebibaati

Omu kishuushani nindeebamu ente y'amahembe maraingwa ndiyo nindeeba eri enyima y'akanju kombekyise embaho nindeeba oruguuto nindeebaho n'amaju n'emiryango

Omu kishushani nindeebamu engaro z'omuntu zikwitse omu kasafuriya karimu esenene kandi zikyobirwe kandi zirimu nyingi omu kasafuriya

Omukishushani nindeebo omushaija omu naagyezaho nabumba kandi ahansi nindebaho obudongo, nindebaho n'ebafu, nindeeba oku arimu nakikora.

Nindeeba ekyombeko kihango ekyomuzigiti, nindeeba ekyombeko ekindi ekiringwa kya kanyiina, nindeeba ebindi ebyombeko nindeebamu emiti omutawuni nindeebamu

Omukishishani ndimu nindeeba engaro za omwana arimu nakamuura akenda kandi ahansi nindeebaho ebafu erimu amaizi

Omu kishushani nindeebamu omwanya murungi gurikurebeka gye, omwanya hariho obuju bushakiize ebinyaatsi, nindeebaho amaizi, nindeebaho n'ebinyaatsi.

Aba n'abana omwe omu bana arimu nasindika egaari ahiguru ayineho ekidomora ky'amaizi ekindi kiri ahansi, nindeeba endiijo egaari eri ahansi, kandi hariho na n'akoojo kemerireho, nindeeba n'ebishaka.

Omu kishushani nindeebamu omwanya muhango, nindeeba emiti hamwe n'ekiho kirirwagati kandi nindeeba n'ebintu ebi babyiremu omu

Omu kishushani omu nindeeba omwanya omwanya gw'eihamba harimu ebiti harimu n'ebinyaatsi kandi ahaiguru nindeeba hariho akashana karimu nikateeramu nindeebayo n'enyanja enyima

Omukishishani nindeebamu enkyende ekwitse ekintu eki erikurya, kandi eri omukishaka eshutami

Omukishishani nindeebamu ekizimbe , ekizimbe kihango kiraingwa kandi nindeebaho aheru hariho ebintu byokunagamu kasasiro, omurubaju nindeebaho omwanya gubonaire.

Omu kishushani nindeebamu omukazi n'engaro aineho ebihimba nayoreka abantu kandi omurubaju nindeebaho abandi baana

Omu maisho nindeebaho abaana barimu nibazina, barimu nibaguruka kandi baine baine enkwanzi omu maraka ahaiguru baineho amapapa garikwera

Omu kishuushani nindeebamu ebikondo hariho ewaaya y'emyenda kandi nindeeba n'ebitaagi bihanikireho eshaaho n'egofiira

Omu kishushani nindeeba omwanya muhango nindeeba ebiti byamashanyarazi nindeebaho ebiti ebyetoroirwe aho omumaisho enyima nindeebamu na amababi egebitookye enyima nindeebayo etawuni eyamaani mpango.

omu kishushana nindeebamu omushaija arootami akwitse amahuuri omu kaveera kandi haine rimwe eri ariyo naata omu maizi

Omukyishani nindebaho omuntu arikugyezahoo kubumba nondijjo amuKwatireho arimu nawe nasi nasiiga, Kandi nindebaho nebaffu nindebaho nana obudongo obu bakukozesa

Omu kishushani ndimu nindeeba akadeeya k'emicungwa emwe eshatwirwe, akadeeya nikaringwa, nindeeba obundi obudeeya omu rubaju, ndeebaho n'akandi akadeeya omu rubaju kakomoriire.

Omu kishushani nindeebamu ente ente nyingi munonga bazifunyire zifunyiibwe abantu Kandi enyima nindeebayo obusenta nindeeba ebiti eby'emiti nindeebayo n'orutookye nindeeba amapapa g'ebitokye nindeeba n'akagyerikaani kandi ente ni nyingi.

Hanu nindeeba engaro z'omushaija arimu naabumba naabumbira omu bafu kandi arimu naabumba ekintu n'engaro ze.

Omu kishushani nindeebamu ekicuncu ky'ebyoya kiryo nikyiruka kisinikire amaino kandi kiri omu kishaka kiine ebyoya bingi

Omu kishishani nindeebamu omurongooti guryenyuma okwe, omu maisho omu nindeebamu ekizimbe kihango kyombekire gye, kiringwa

nindeeba amaizi ndeeba n'amabaare hamwe na goonya eyeshami eriyo neeza kutaaha omu maizi kandi ndeebaho n'ebibaare bitungikiriirine kandi ndeebamu itaka hamwe n'obunyaatsi

Omukishishani nindeebamu abashaija na abakazi bashemerirwe bariyo nibaguruka bari ahakanyatsi ahansi kandi nibatagurira.

Omu kishushani nindeebamu omwojo n'omukazi kandi omukazi aine ekandoomora arimu nanywa amaizi akataire aha munwa kandi bari omu musiri barimu nibabyara ebintu omu musiri

Omukishishani nindeebamu emotoka ziriyo nizitambura kandi nindeebamu n'ebitaara, nindeebamu amaizi enjura negwa motoka zikiriyo nizitambura kandi ndeebamu na aba boda

Nindeeba ekibira kihango munonga rwagati harimu oruguuto nindeeba aharubaju omunda harimu enju ibiri ndeeba obushozi obushozi bukye

Mu kishushani nindebamu etawuni empango kandi nindebamu nekizimbe kiringwa ekyabikira nindebamu oruguuto nindebamu namamotoka mingi nindebamu na nebizimbe n'ebizimbe bingi byetoriirwe

Omu kishushani nindebamu etwiga, erikutambura kuhika aha wa bodaboda oriyo naavuga, owa boda ari omu kaguuto ariyo naavuga kandi omu rubaju nindeebamu ebinyatsi

Omukishushani nindebamu ente zirimu nizikurosinga oruguuto kandi nindeeba nowa boda ahekire mutaahi we aryomuruguuto arimu nawe navuga kubaho haruho ente ezabiire ziri enyuma kandi omukishushani nindebamu nebizimbe ebyabaire biri enyuma .

Omu kishushani nindeeba etauni mpango y'amaani harimu ebizimbe by'amaani biraingwa , nideebamu emotooka, za piiki, nideebamu emiti

Omukishushani nindeeba ente z'amahembe maraingwa z'enyankore kandi nente nyingi nindeebamu ebiti kandi ahansi omwanya gwomire.

Omukishushani nindebamu enju enju, kakye kandi komekyise ebinyansi, omurubaju nindebamu ebiti, nindebamu hariho n'ebinyansi.

Omukishishani nindeebamu ebishaka na emiti na ebibira bikwataine enyima nindeeba omwanya gwomire kandi harimu ebiti bitataine.

Omu kishushani nindeebamu omushaija ariyo naakora amatafaari kandi ariyo naata obudongo omu kantu aku arikukozesa kukora amatafaari kandi enyima nindeebayo amatafaari agu yaakozire nindeeba n'ekidomora

Ogu nomushaija arikuvuga ebitookye abyaine ahagari, enyima hariyo abashaija babiri bamukuratire nindeebaho amamootika, nindeeba enyima hariyo amaju maingi

Nindeeba ebiti nindeeba obunyansi hansi bwomere enyuma nindebayo akashozi nindebayo emika erukutumuuka

Omu kishuushani nindeebamu bogoya nyingi kandi buri bogoya eri aha rutemeere orwayo nindeebaho n'ekiteebe nindeebaho n'ebitookye nindeebamu bogoya ehiire n'etahiiregye